Man enini obedo fami anyogi madit mada, anyogi obedo cam maber magitiyo kwede me yubo kwon moko kwon ilevo me acel ki level me aryo moko kwon anyogi mit mada dok Uganda ma lobo wa gitiyo kede calo wai nyig cam makelo cene i cing dano, kitiyo kede me kelo cene i cik lwak, anyogi ber mada me acama.

Ma eni obedo kabedo ma obedo godi godi ki yadi yadi ma nongo tye ka ma nongo pii kato ki i kingi kadebo mubedo godi godi ngic mada dak polle dano maro tic ki kabedo ma kuman me furu cam onyo me gwokko lee ka ma nongo konyogi iye i yo me nongo gia acama onyo i yo me nongo cene kabedo mubedo godi godi ngic mada dak dano manok en aye gimaro bedi iye

Enoni obedo lalwok cing, lalwok cing bedo ijokon onyo icoron kama ka in ityeko tic ki gimo ni i lwoko cingi kede maber obedo paip ma pi kati ki i ye iyabo ayaba ka i loro, kiyabo pi kati kailorone pi dok dano tiyo kede me lwoko cinggi jokene tiyo kede me lwoko jami tutuwale katye i jokon.